Daani n boŋo niraba n chɛni gindi ŋo shab darimi ka shab kohara bindira n pa teebuli nim zuɣu kamani boraadɛ mini naanzuwa ni alibarisa nima katalɛm nim ka bi tiɛ n niŋ bi zuɣusaa ŋo jiranbiisa bɛ di nyaanga

Zama n laɣam diri dari ŋo shab ŋmɛrila lunsi ka shab wori waa paɣaba maa worila waa ka dabba shab ŋmɛri lunsi ban ʒɛ bi nyaangi maa shab gbubi binyahari kpahara ka kpahari bi nuhi

Laa n tam teebuli zuɣu ŋo ka bindirigu bɛ di puuni gala dibaata boraadɛ ni zaham nyɛla din bɛ laa ŋo puuni kpam mini naanzuu gba bɛ laa ŋo puuni